Toerana iray ahitana takelamby miloko mena manambara tokambarotra vatomany malagasy iray ary misy sarin'olona maro mifamihina. Ahitana ihany kosa zaridaina maniry eo amin'ny fiodonany fiara